Suuraan asirraa mul'achaa jiru kun suuraa namootaati. Namoonni kun saalaan dubartootadha. Namoonni kun harka isaaniitti ulee siinqee fi daraaraa qabatanii jiruu jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namootaadha. Namoonni kunis namoota baay'eedha. Namoonni kun walgahii wayii walitti qabamanii jiru. Namoonni kun namoota umriin isaanii deemee jiru yookiin namoota gurguddoodha jechuudha. Namoonni kun namoota uffata adaadii uffatanii mul'atanidha.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa artistii oromoo Andu'alam Gosaa fi haadha manaa isaati. Suuraan kun suuraa baay'ee bareedaadha. Suuraan kun suuraa baay'ee miidhagaa fi baay'ee nama hawwatu, kan uffata aadaa oromootiin faayamee jirudha.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa dhugaatiidha. Dhugaatiin kun maqaan isaa Miriindaa dha. Miriindaan kun tajaajila dhugaatii dhala namaatiif kan oolu yoo ta'u, innis baay'ee mi'aafi gatiin isaallee baay'ee qaalii kan ta'edha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kun suuraa konkolataati. Konkolaataan kun bifaan diimaadha. Konkolaataan kun konkolaataa xiqqoo baay'ee bareedduudha. Konkolaataan kun konkolaataa manaati. Konkolaataan kun daandiirra adeemaa jirta jechuudha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiruu suuraa namootaa, gamoo dhedheeraa, konkolaataa fi kanneen kana fakkaatanidha. Daandii kanarraa namoonni deemaa jiruu. Namoonni konkolaataa irra oofaa jiru.

Suuraan as irratti mul'achaa jiru kunii maqaan isaa poomii jedhama. Poomiin kun ijasaaatu nyaatama. Poomiin kun baay'ee faayidaa hedduu kan qabudha. Poomiin kun faayidaa garagaraa fayyaa dhala namataif kan qabudha.

Suuraan asirratti argamaa jiru kun gamoo yaadannoo Adawaaf kan birbirsa goorootti ijaarameeru sanadha. Gamoon kun gamoo baay'ee bareedaa fi baay'ee namatti toludha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa konkolaataati. Konkolaataan kunis baay'eedha. Konkolaataan kun tajaajila fe'umsaatiif kan oolu yoo ta'u, yeroo baay'ee magaalaa Finfinnee fi magaalota kanneen biroo keessatti hojjattoota mootummaa deddeebisuun kan beekamuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kunii suuraa biqilaa timaatimii jedhamuun beekamudha. Timaatimiin kun fuduraaleefi muduraalee keessaa tokko yoo ta'u tajaajila nyaataaf kan ooludha biqilaan kun fayidaalee guddaa kan qabudha.

Suuraan asirratti mullatu kun caaccuudha. Caaccuun kan dubartoonni faayaaf addaafi mormatti hidhatanii deemanidha. Caaccuun kun alaabaa abbaa gadaatiin kan hojjetameerudha. Caaccuun kun bifti isaa achii gadee gurraacha, diimaafi adiidha.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa namaati, namni kun saalaan dhiiradha . Namni kun nama bifaan guddaadha. Namni kun nama uffata aadaatiin faayyamee jirudha. Namni kun nama baayyee bareedaafi miidhagaa ta'edha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namootaati. Namoonni kunneen baay'inni isaanii lamadha. Namoonni kunneen ija keessa wal ilaalaa walitti kolfaa kan jiranidha. Namoonni kunneen uffata musliimaa uffachuun kanneen mul'atanidha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kunii suuraa nyaataati, nyaanni kun nyaata gosa gara garaadh, nyaanni kun kanneen akka mosee , hundee diimaa, shuroofi kanneen kana fakkaatan of keessaa qaba.

Suuraan asirratti mul'atu kun, suuraa aasxaa paarti badhaadhinati. Aasxaan kun afaan lamaan barreffame jira. Innis Afaan Amaariffaafi Afaan Ingiliffaati. Suuraa kanarra suuraa harkaatu kaafamee jira.

Suuraan asirraa mul'achaa jiru kunii , suuraa namootaafi mana reefu ijaarramaa jirudha namoonni kun mana reefu ijaarramee jiru kanaa maragaa jiruu jechuudha. Namoonni kunneen namoota baayyeedha kana jechuun jigiitiin wal gargaaranii mana kana maragaa jiruu jechuudha.

Suuraan as irraa mul'atu, suuraa dunkaanaafi suuraa namootaati. Dunkaana kana keessa wantoota garagaraatu gurguramaa jira. Namoonni kunneenimmoo wal-gaafachuun ,wanta wal-irraa bitanii fi walitti gurguran wal-gaafachuun kan waliin haasa'aa jiraniidha.

Suuraan as irratti mul'achaa jiru kun, suuraa namootati. Namoonni kun, namoota lamadha. namoonni kun, saalaatin dhiirotadha. namoota kana keessaa tokko Dr. Abiy Ahmed jedhamuun kan beekamudha. Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera yeroo ammaati jechuudha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kunii suuraa namaati. Namni kun saalaan dhiiradhaa. Namni kun baay'inaan tokkodhaa. Namni kun uffata adii uffatee jiraa. Namni kun mormaa olitti argamaa hin jiruu. Mormaa gaditti qofa argamaa jiraa jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kunii suuraa boqqoolloodha. Boqqoolloon kun Boqqoolloo baayyee bareedaa, biqillisaa baayyee namatti toluufi tooraan dhaabbatee kan jirudha. Boqqoolloon kun Boqqoolloo sadarkaa guddachuurra jirudha. Boqqoolloo magariisa.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa gabatee gurraachaati. Gabatee gurraachi fayidaan isaa irratti barreessuun dhimma baruufi barsiisuu irratti kan gaggeessanidha. Gabatee gurraachi kun daree barnootaa keessatti argamuun dhimma baruufi barsiisuudhaaf kan oloudha jechuudha.

Suuraan asirraa mul'atu kuni suuraa gaangoliifi harrootaati. Gaangolifi harroonni kunneen fe'amanii deemaa jiru. Gaangoliifi harroonni kunneen beyladoota manaa keessaa tokko yoo ta'an, isaaniis kottee duudaa jedhamuun kanneen beekamanidha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa maqaan isaa haamtuu jedhamu dha. Haamtuun kun kan qonnaan bulaan midhaan oomishee yeroo gahu (yeroo gogu) kan ittiin haammatu dhaa jechuu dha. Haamtuun kun sibiila irraatii kan hojjetamu dha.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa mana diigamaa jiru, namoota karaarra deemanii fi konkolaataa dhaabbachaa jirudha. Bakki kun bakka manni daandiin irra ba'ee diigamaa jiruu fi konkolaataan immoo wanta diddiigamaa jiru guuruuf dhaabbachaa jirudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namootaati. Namoonni kunis namoota baay'eedha. Namoonni kun magaalaa keessatti waliti qabamanii kan jiranidha. Namoonni kun saalaatiin dhiirotaa fi shamarran yoo ta'an isaanis amantaan isaanii amantaa musliimaa akka ta'e mul'isaa jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun, suuraa dhugaatiidha. dhugaatin kun, maaqan isaa faantaa jedhama. faantaan kun, tajaajila dhugaatiif kan, oolu yoo ta'u, dhala namaatiif faayyumadhafi kan, kana, fakkataniif kan, ooluudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa barattootaati. Barattoonni kunis qormaata qoramaa kan jiranidha. Barattoonni kun naamusa qormaataa eeguun toora galuutiin qormaata qoramaa kan jiranidha.

Suuraan as irratti mul'atu kun suuraa harmoolii kuduraalee fi fuduraalee garaa garaa gurgurachuuf taa'aa jiranidha. Harmooliin kunis baay'een isaanii aduun akka hin gubneef dibaabee ofirra kan qaban yoo ta'u, harmeen tokkommoo dibaabee malee taa'aa kan jiranidha.

Suuraan asirratti mul'atu kun maqaan isaa konkolaataa jedhama. Konkolaataan kun miila afur qaba. Konkolaataan kun baay'ee bareedaa fi miidhagaadha. Konkolaataan kun tajaajila fe'umsa garaa garaatiif kan gargaaru jechuudha.

Suuraan asirraa mul'achaa jiru kun suuraa konkolaataafi namootaati. Konkolaataan kun konkolaataa kan waraanni mootummaa itti gargaaramudha. Namoonni achirra jiran kunis namoota qaama mootumma taa'anidhaa jechudha.

Suuraan asirratti mullachaa jiruu suuraa buna bu'aa jiruuti. Akkuma mullachaa jiruu bunni bu'aa jiru kunii shinii sana keessaa fal'aanatu jira. Kana jechuun bunni sun sukkaaraatiin dhugamuu danda'a. Kanaaf fal'aanni keessa jira.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa mukkeen bakka awwaalchaafi kannen kana fakkatan. Bakki kun bakka awwaalchaa simmintootiin irratti ijaarame jiru muka gurguddaa jalatti jechuudha.

Suuraan asi gaditii mul'atu kun dunkaana wantoonni garaagaraa keessatti gurguramanidha. Dunkaana kana keessattis fuduraalee fi kuduraalee uffannaa garaagaraa meeshaalee mana keessaa fi kan kana fakkaatantu keessatti gurguramaa jira jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namootaati. Namootni kunneenis dhaadannoo yookiin hiriirarra kan jiraniidha. Namoonni kunneenis alaanaa ABO yookiin kan WBO qabachuun dhaadachaa kan jiranidha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kunii, suuraa kitaabati. kitaabni kun, afaan oromootin barreeffame jira. Maqaan kitaaba kanaa jaarraa jedhama. Kitaabni kun, barreessa Jaatanii jiidaa Arootiin yaaballootti barreeffame jechuudha.

Suuran asirratti mul'acha jiru kun suuraa namaati. Namnni Kun saalaatin shamaradhaa, shamarri kun amanttan ishee amanttan Musiliimaati, Shamarrii Kun uffataa ijoolleen dubaraa warra shamarranii uffataan uffatte jirati.

Suuraan asirratti mullatu kun suuraa kobbeedha. Kobbeen kun baayyinnisaa torbadha. Kobbeen tajaajilli isaa ittiin barreessuuf kan ooludha. Kobbeen kun kobbee biikkkii jedhamuun beekamudha. Kobbeen kun kobbee baay'ee bareedaadha.

Suuraan asirratti mul'atu kunii suuraa alaabaati. Alaabaan kunis alaabaa Abbaa Gadaadha. Alaabaan Abbaa Gadaa kun halluun isaa irraan gadeen isaa gurraacha, diimaa fi adiidha. Alaabaan kun alaabaa baay'ee namatti toluu fi baay'ee nama hawwatudha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiruu suuraa qonnaan bulaa tokkooti. Qonnaan bulaan kunii lafa qotaa jira. Namichi kunii sangoota lama walitti camadee qonnaa qotaa jiraa. Namichi kun lafa isaallee qotatee bulleeffateeraa jechuudha.

Suurri asirratti mul'atu kun nyaatadha. Nyaanni kunis maqaan isaa gosa garaa garaa jedhamuun beekama. Nyaanni kun gosa garaa garaa waan of keessaa qabuuf, baay'ee minyaa'aafi baay'ee filatamaadha. Nyaanni kunis gatiin isaa qaaliidha.

Suuraan asirraa mul'atu kun, suuraa namootaati. namoonni kunneenis, namoota gurguddoo, sadarkaa geggeessaa biyyaarra kan jiranidha. Namonni kunneen, dhiiroota fi dubaroota yoo ta'an, isaanis, namoota gurguddoo sadarkaa biyyaatti, sadarkaa geggeessarra jiranidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa nyaataati. Nyaanni kun nyaata gosa garaa garaadha. Nyaata kana keessaa hundee diimaa, mosee, shiroo, buddeenaa fi kanneen kana fakkaatantu jiraa jechuudha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kuni suuraa poolisootaati. Poolisoonni kun hiriiranii deemaa jiru. Poolisoonni kun saalaan dhiirotaafi dubartoota yoo ta'an, isaanis hedduminaan kan argamanidha.

Suuraan asirratti mul'atu kunii suuraa Arbaati. Arbii bineensa bosona keessa isa tokkodha. Arbi kaniinni jiraatu bosona keessa. Arbi baay'ee guddadha. Arbi kun dafee hin ciisu; ciisee jennan garuu dafee in ka'u.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kunii suuraa maqaan isaa raafuu maramaa kan jedhamudha. Raafuun maramaa fuduraalee fi muduraalee keessaa tokko yoo ta'uu tajaajila nyaataatif kan ooludha. Suuraan kun faayidaa hedduu qaba.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa bunaati. Bunni kunis buna akaawaamerudha. Bunni kun eeleerrati meeshaa biraatti darbaa kan jirudha. Bunni kun fayidaan isaa tajaajila dhugaatiif kan ooludha.

Suuraan asirraa mul'atu kunii suuraa manaati. Manni kun mana baay'ee bareedaadha. Manni kun baay'ee nama hawwata. Manni kun alaabaa abbaa gadaa keenyan isarratti dibameeti jiraa. Manni kun baay'ee kan namatti toludhaa jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun dunkaana kuduraalee fi muduraalee garaagaraa keessatti gurguramanidha. Dunkaana kana keessatti fuduraalee fi kuduraalee kan akka burtukaanaa, pappaayaa, maangoo, muuzii fi kanneen kana fakkaatantu gurgurama jechuudha.

Suuraan asirratti mullatu kunii suuraa daabbooti. Daabboon kun dhadhaatiin irra dibamee nyaataaf kan qoqophaa'ee jirudha . Daabboon kun dhadhaatiin irra dibamee akka kanaatti miidhagee kan nama hawwatu kunii baay'ee kan mi'aawudha.

Suuraan asirratti mullatu kun saamunaadha. Saamunaan kunisii saamunaa kan qaama ittiitiin dhiqatanidhaa. Saamunaan kun saamunaa baay'ee filatamaa, saamunaa ogeessota fayyaa birattillee fudhatama qabudha.

Suuraan asirraa mul'achaa jiruu suuraa namoota baay'eedha. Namoonni kun lakkoofsi isaanii baay'ee hedduudha. Namoota kana fuulduraa kan jiruu maqaan isaa Dookter Abiy Ahmed kan jedhamudha. Dookter Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa yeroo ammaati.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kunii suuraa bineensaati. Bineensi kun maqaan ishee guchii jedhamti. Guchiin kun bineensota bosonaa keessaa tokko yoo taatu hojjaan ishee baay'ee dheertuudha.

Suurri asirratti mul'atu kun suuraa moobaayilii samsiingiidha. Moobaayiliin samsiingii kun moobayilii gatiin isaa baay'ee qaalii ta'edha. Moobaayiliin kun moobaayilii baay'ee fudhatamaa fi barbaachisummaan isaa olaanaa ta'edha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa bakka fuduraalee fi muduraaleen garaa garaa itti gurguramanidha. Bakki kun bakka muuzii, maangoo, burtukaanaa fi kanneen kana fakkaatan itti gurguramaniidha. Bakki kun bakka bittaa fi gurgurtaan itti gaggeeffamuudhaa jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu Kun suura konkolaataati. Konkolaataan Kunis baay'inni isaa lamadha. Konkolaataan Kun daandiirra adeemaa Jira. Konkolaataan Kun magaalaa keessatti argama. Konkolaataan Kun kan duraa gurraacha kan teellaa immoo adiidha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namootaati. Namoonni kunis uffata aadaa Oromootiin faayamanii mul'ataniiru. Namoonni kun Irreecha Irreeffachaa kan jiran yoo ta'anii isaanis marga jiidhaa qabatanii Irreecha irreeffachaa jiru.

Suuraan asirraa mul'atu kunii suuraa magaalaa bareedaa tokkooti. Magaalli kun magaalaa baay'ee bareedaa, daandiin isaa bareedaa, gamoon isaa babbareedaa fi konkolaataan daandiirra adeemaa jiranidha. Magaalaan kun magaalaa baay'ee bareedduudha.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa ijoolleeti. Ijoolleen kun ijoollee baay'atanii walitti qabamanii jiranidha. Ijoolleen kun umuriin isaanii baay'ee xixiqqoodha. Ijoolleen kun ijoollee baay'ee babbareedoo fi ijoollee walitti qabamanii waa dhaggeeffachaa jirani.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa namootaati. Namoonni kun namoota baayyeedha. Namoonni kun saalaan dubartootadha. Dubartoonni kun ulee Siinqee fi Habaaboo qabatanii kan dhaabbatanidha. Namoonni kun uffata aadaatiin faayamanii jiru.

Suuran asirratti mul'achaa jiru kuni suuraa namaati. Namni Kunis saalaan Dubaradha, Namni Kunis baay'ee gammaddee kokkolfaa jirti, Namni Kun baay'ee midhagduu fi kan Nama hawwattudha jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kuni, suuraa bakka gabaati. bakki kun, bakka itti wantoonni garaagaraa itti gurguramanidha. bakka kanatti kan gurgurama jiru, qullubbii diima, qullubbii adii, hundee diimaa fi kanneen kana fakkatanidha jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atuu suuraa namaa fi suuraa gabatee gurraachaati. namni kun gabatee gurraacha kanarrattii afaan ingiliffaa gara afaan amaariffaatti hiikuutiin nama biraa barsiisaa kan jirudha. Namni kun kokkolfaa, taphachaa barsiisaa akka jiru mul'isa.

Suuraan asirratti mul'atu kunii maqaan isaa Bishingaa jedhamuun kan beekamudha . Bishingaan gosa midhaanii keessaa tokko yoo ta'uu innis bifaa oomishaatiin kan argamudha.

suuraan asirraa mul'atu kun suuraa namootaati namoonni kun walgahiirra kan jiranidha, walgahii kanammoo gaggeessaa kan jiru muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. abiyyi ahmadidha. walgahiin kun walgahii mana maree jedhamuun kan beekkamudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namootaati. Namoonni kunneen uffata aadaa Oromoo fi gaachana akkasumallee ulee qabatanii kan adeemaa jiranidha. Namoonni kun uffata aadaa Oromootiin akkatti mimmiidhaganii mul'achaa jiru.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa aartistii Alii Birraati. Aartist Alii Birraa aartistoota Oromoon qabdu keessaa tokko yemmuu ta'u, innis aartistoota hangafa jedhaman keessaa kan jalqabaati jechuudha. Aartistiin kun yeroo ammaa kana lubbuutiin boqotanii jiru.

Suuraan asirratti mullatu kun suuraa manaati. Manni kunis mana citaadha. Manni kun haala bareedaa fi nama hawwatuun kan ijaaramee jirudha. Manni kun mana baay'ee guddaadha. Mana kana duuba warqeetu lalisee jira.

Suuraa asirratti mul'atu kun suuraa kitaabaati. Kitaabni kunis maqaan isaa semmoodha. Kitaabni kun barreessaa Addunyaa Barkeessaatiin kan barreeffame yoo ta'u, innis caamsaa bara 2021 barreeffame.

Suuraan asirratti mul'atu kun, suuraa shaayiidha. Shaayiin Kun bishaan, baala shaayii fi sukkaara irraa kan hojjetamudha. Shaayiin Kun dhalli namaa danfisuun kan itti gargaaramudha. Shaayiin Kun fayidaa guddaa kan qabudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa lukkuudha. Lukkuun kun lukkuu kormaadha. Lukkuun kun biftisaa adiidha. Lukkuun kun mataansaa diimaadha. Lukkuun kun kun lukkuu baay'ee guddaadha. Lukkuun kun lukkuu gurguraaf gahee jirudha jechuudha.

Suuraan asirratti argamu kuni suuraa biqilaa muuziidha. Muuziin biqiloota iji isaanii nyaataman keessaa tokko yoo ta'u, biqilaa baay'ee filatamaafi baay'ee barbaachisaadha. Biqilaan kun faayidaa guddaa kan qabudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa boqqooloodha. Boqqoolloon gosa midhaanii keessaa tokko. boqqoolloon kun sadarkaa lalisuurra jira. Boqqoolloon kun sadarkaa guddachuurra waan jiruuf ammallee gahee hin jiruu jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namootati. Namoonni kunneenis, baay'inni isaanii namoota torbadha. Namoonni kanneen saalaan dhiirootaafi dubartootadha. Namoonni kunneen uffata aadaatiin faayamanii; babbareedanii argamaniiru. Namoonni kunneenis, shubbisarra jiru.

Suuraan asirratti mullachaa jiru kunii suuraa namootaa fi konkolaataadha. Konkolaataan kun mooraa bakka ittii nama fe'atee ba'uuf jedhuu dhaabbateeti jira. Konkolaataan kun deemsaaf jecha meeshaalee garaa garaa fe'achaa jira jechuudha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kun suuraa namaafi konkolaataadha. Konkolaataan kun baay'innisaa lamadha namni kunimmoo tokkodha. konkolaataan kun konkolaataa gurguddaa kan meeshaalee garaa garaa fe'uuf kan itti tajaajilamudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa manaati. Manni kunis mana haala bareedaa ta'een ijaaramee fi baay'ee namatti toludha. Manni kun mana citaadha. Manni kun jalli isaa leemmanaa fi irri isaa immoo citaatiin kan hojjetamedha.

Suuraa kanarratti kan mul'achaa jiru namafi sa'adha. Sa'aan kun bifti ishee diimtuudha. Sa'aan kun elmamaa jirti, namichi kun sa'a kana elmaa jira. Namichi kun jaarsa guddaadha. Namichi kun mataa isaatti fooxaa adii marateeti jira.

Suuraan asirratti mullachaa jiru kun maqaan isaa kopheedha. Kopheen kun yeroo ammaa dargaggoota biratti akkaan kan itti fayyadamamaa jiruudha. Kopheen kun gatiin isaa baay'ee qaaliidha. Kopheen kun baay'ee bareedaa kan ta'eedha.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa saamunaadha. Saamunaan kunis saamunaa uffanni ittiin miicamudha. Saamunaan kun saamunaa gurguddaa gatiin isaa kan saamunaa qaamaarra fooyyee ta'edha. Saamunaan kun saamunaa baay'ee bareedaadha

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa artist Haacaaluu Hundeessaadha. Artistii Hacaaluu Hundeessaa artistoota oromoo keessaa tokko yoo ta'uu , innis seenaa babbareedaa hojjachuun uummata oromoo biratti yaadatamaa kan jirudha. Artistiin kun yeroo ammaa kana lubbuun hin jiru.

Waanti asirratti mul'atu kun suuraa alaabaati. Alaabaan kun kan ABO yookaan waraana bilisummaa oromooti jechuudha. Alaabaan kun bifti isaa irraan gadeen diimaa, magariisa, diimaa yoo ta'u, mallattoo odaafi aasxaa kan ofirraa qabudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun kitaabadha. Kitaabni kun Afaan Oromootiin barreeffamee jira. Kitaabni kun maqaan isaa "SANA-HAFEE" kan jedhu, Innis Obbo Leencoo Lataa fi qabsoo bilisummaa Oromoo kan jedhu.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kun suuraa namaa fi qullubbiidha. Namni kun qullubbii kana gurgurachaa jira. Qullubbiin kunis qullubbii diimaadha. Namni kun daandiirra taa'ee qullubbii kana gurgurachaa jiraa jechuudha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kun qullubbiidha. Qullubbiin kunis qullubbii diimaa jedhamuun kan beekamudha. Qullubbiin diimaan yeroo ittoon hojjetamu kan itti makamee kan hojjetamudha jechuudha.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa namaati. Namni kun baay'inaan tokkodha. Namni kun saalaan dubaradha. Namni kun uffata aadaatiin faayamtee kan argamtudha. Namni kun caaccuu mormaa fi addarraa kan qabduudha.

Suuraan asirraa mul'atu kun, suuraa ijoollee xixiiqqoodha. Ijoolleen kun, ijoollee barnoota barachaa jirtuufi gaaffii deebisuufillee ijoollee harka baasaa jirtudha. Darbee darbee immoo keessaa kan mugullee hin jira.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa uffataati. Uffatni kunis uffata aadaa Oromoodha. Uffatni kun uffata aadaa kan shamarraniiti. Uffatni kun halluu isaa baay'ee bareedaa fi hawwataa kan ta'edha!

Suuraan asirratti mul'atu kun, suuraa nama Fardeenii fi mukkeen garaagaraadha. Namichi kunii fi Fardeen Kun, uffannaa garaagaraatiin faayamanii kan argamanidha. Namichi kunis Farda tokko harkaan qabee muka jala taa'ee kan jirudha.

Suuraan as irratti mul'achaa jiru Kun suuraa namootaati. Namootni Kun saalaan dubartootaa dha. Dubartootni kunneen hojjaan isaanii tokko dheertuu yoo taatuu tokko immoo giddu galeettii dha. Akkasumas faayyaa garaa gariin faayyamanii kan jiranii dha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa kitaabaati. Kitaabni kun "Jaarraa Haaromsa Aadaa fi Seenaa Booranaa" kan jedhu. Barreessaan kitaaba kanaa "Jaatanii Diida Haroo" kan jedhu. Bakki kitaabni kun itti barreeffames magaalaa Yaaballoodha jechuudha

Suuraan asirraa argamu kuni, suuraa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaafi obbo Fiqaaduu Tasammaa kanneen jedhamanidha. Namoonni kunnen naannoo Oromiyaa keessaati namoota gaggeessummaa olaanaa irra jiranidha.

Suuraan asirraatti mul'atu Kun dunkaanadha. dunkaana kana keessatti muuzii, burtukaana, paappayyaa, maangoo fi kanneen kana fakkaatantu gurgurama. Bakki Kun bakka gurguraa fi bitaan itti wal quunnamudha.

Suuraan asirra mul'atu kun, suuraa boqqolloodha. boqqolloon kunis, nyaatatatif kan ooludha. boqolloon kun asheetitti, kan affeelamee jirudha. Boqqolloon kunis, tajaajila nyaatatif, meeshaatti dhi'aate kan jirudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namaati. Namni kun maqaan isaa Piroofeeser Biraanuu aggaa jedhamuun kan beekamudha. Piroofeeser Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa yeroo ammaa ta'uun tajaajilaa kan jiranidha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kunii suuraa namootaati. Namoonni kun namoota baay'eedha. Namoonni kunneen daandii sisirreessaa yookaan tottolchaa jiru. Namoonni kun daandii koobil istoonii jedhamu hojjechaa jiruu jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun dunkaana mana qoricha beeyladootaati. Manni qorichaa kun beeyladoota kanneen akka loonii, saree, hoolotaa, re'ootaa fi kanneen kana fakkaataniif tajaajila yaalaa fi kanneen kana fakkaatan kennuuf kan oolu dha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kunii suuraa namootaati. Namonni kunis baay'inaan shanidha. Namoonni kunis saalaatiin dhiirotaa fi dubara tokkodha. Ijoolleen kun walittii qabamanii dubbisa dubbisaa jiruu jechuudha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kun suuraa hoolota, manaa fi mukkeen garaa garaadha. Hoolonni kunii bifti ishee diddiimoo, gurraattii fi adiidha. Hoolonni kun baay'eedha. Manni kunis mana citaadha.

Suuraan asirraa mul'atu Kun maqaan isaa kopheedha. Kopheen kun kophee baay'ee bareedaadha. Kopheen Kun kophee gingilchaa yookiin karaa qilleensa naqu baay'ee kan qabudha. Kopheen Kun kophee baay'ee bareedaadha.

Suuraan asirratti argamu kun suuraa kitaabaati. Kitaabni kunis Afaan Oromootiin barreeffameera. Kitaabni kun mata-dureen isaa "Gola Icciitii " kan jedhuudha. Kitaabni kun barreessaa Boonaa Gammachuu Irreensootiin barreeffameera.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kunii suuraa namaati, namni kun baayyinaan afuridhaa, namoonni kun umuriitiin umurii ijoollummaarra kan jiranidhaa, namoonni kun kokkolfaa taphachaa kanneen jiranidhaa jechuudha.

Suuraan as irratti argamaa jiru Kunii, suuraa konkolaataadha. Konkolaataan Kun konkolaataa baayyee guddaadhaa, konkolaataan Kun konkolaataa yeroo ammaa oomishamee gabaaf dhihaachaa jirudha. Konkolaataan Kun namoota hedduu fe'uuf kan ooludha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namaati. Namni kun saalaan shamara dha. Shamarri kun shamara bareedduu, shamara uffata aadaa Oromootiin faayamtee jirtuudha. Shamarri kun caaccuu addaa fi mormarraa kan qabduudha. shamara baay'ee bareedduu.

Suuraan kun suuraa xiyyaaraati, xiyyaarri kun xiyyaara Itoopoyaati. Xiyyaarri Itoopoyaa kun biyya Itoopiyaafi biyyoota biroo gidduu qilleensarra balali'uun imaltoota kan deddeebisudha. Xiyyaarri kun xiyyaara baayyee guddaadha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kunii suuraa mana nyaataati, manni nyaataa kun mana baayyee bareedaa, baayyee miidhagaa, baayyee nama hawwatudha. manni nyaataa kun akkasumaan otoo keessa hin seeniin allisaa kan nama hawwatudhaa jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa doktar Lammaa Magarsaati. Doktar Lammaa Magarsaa pirezedaantii duraanii mootummaa naannoo oromiyaati. Doktar Lammaa Magarsaa dhalootaan oromiyaa keessa yoo ta'u, isaanis kan dhalatan godina Wallagga bahaa aanaa Gudayyaa Biilaatti.

Suuraan asirratti mul'acha jiru kun suuraa namaati. namni kun poolisidha. poolisiin kunis, poolisii oromiyaati. poolisin hidhannoo garaagaraatin guutamee kan jirudha. Namni kun qawwee illee qabatee kan jirudha.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa bakka wantoonni garaagaraa itti gurguramaniidha. Bakki kun bakka raafuu maramaa, qullubbii, timaatimii, hundee diimaa fi kanneen kana fakkaatan itti gurguramudha. Bakki kun bakka gabaati jechuudha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru, suuraa oogdiifi midhaan tuullamee jirudha. Midhaan tuullamee jiru kun, midhaan gogee haamamee dhahamuuf walitti qabamee tuullamedha. Bakki oogdii jedhamu kunimmoo bakka itti dhahamudha.

Suurri asirraa mul'atu kun suura manaati. Manni kunis mana qorqorroodha. Manni kun mana baay'ee bareedaadha. Manni kun mana haala bareedaan miidhagee ijaaramedha. Manni kun alaabaa Abbaa Gadaa keenyan isaa irraa kan qabudha.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa namootaa, konkolaataa, manneenii fi daandiidha. Daandii kanarra namootaa fi konkolaataatu adeemaa jira. Manni kunis mana qorqoorrootiin ijaaramee fi gamoon darbee darbeellee argamaa jirudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa loogoo poolisii federaalaa Itoophiyaati. Loogoon kun affan lamaan kan barreeffamee jiru yemmuu ta'u, innis afaan Amaaraafi afaan ingiliffaatiin barreeffameera. Loogoo kana irra mallattoo lamatu jira. Innis mallattoo aasxaafi madaala walqixaati jechuudha.

Suuraan asirraa mul'atu kunii suuraa kophee garaa garaati. Kopheen kun bifa garaa garaa kan qabudha. Kopheen kun kophee dhiirotaati. Kopheen kun kophee baay'ee bareedaa fi baay'ee filatamaadha. Kopheen kun kophee gatiin isaa baay'ee qaalii ta'edha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa shamara tokkooti. Shamarri kunis taa'aa jirti. Shamarri kun muuzii fi burtukaana gurgurachuuf daandiitti baatee jirti. Shamarri kun shamara daldaltuudha jechuudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu suuraa teessumaati. Teessumni kun irkoo kan qabuu dha. Jalli isaa fi duubni isaa diimaa yammuu ta'u, bakki irra taa'amu immoo gurraachaa dha. Innis miillaa afur kan qabuu dha.

Suuraan asirraa argamu kun suuraa namootaati. Namoonni kunneen baay'inni isaanii torbadha. Namoonni kunneen saalaan dhiirotaa fi dubartootadha. Namoonni kunneen umriin isaanii sadarkaa dargaggummaarra kanneen jiraniidha. Namoonni kunneen sirba yookiin shubbisarra kanneen jiranidha.

suuraan mul'atu kunii suuraa namaatii, namni kun saalaatiin durbadhaa. baayyinaan tokkodhaa mucayyoon kunii umuriin ishee xiqqoodhaa , mucayyoon kunii kokkolfaa baayyee gammadaa kan taatedha.

suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namootaati, namoonni kunneen namoota baayyeedha. namoonni kunneen namoota saalaan dhiirotaafi dubarootadha. namoonni kunneen uffata aadaatiin faayyamanii jiru, namoonni kunneen baayyee babbareedaniiti jiruu jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun, suuraa dhugaatidha. dhugaatiin kunis maqaan isaa ispiraatii jedhamuun beekama. dhugaatin kuni, baay'inni alkoolii inni of keessatti qabatu milii liitira dhibba sadiidha jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namootati. namoonni kunis baay'inni isaanii afuridha. isaanis maatii yoo ta'an, abbaa Mana, haadha Mana fi ijoollee yoo ta'an, isaanis ijoollee lama kan qabanidha.

Suuraan asirraa mula'tu kun suuraa namootaati. Namoonni kunneenis baay'eedha. Namoonni kunneenis saalaan dhiirotaafi dubartoota yoo ta'an, namoonni kunneen kokkolfaa baay'ee gammadaa kan jiranidha. Namoonni kunneen baay'ee gagammadoodha.

Suuraan asirratti argamu kun suuraa daabboodha. daabboon qamadii ykn daakuu furnoo irraati kan hojjetamudha. Daabboon kun haala bareedan tolfame nyaataaf kan qopha'ee jirudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa Aadde Adaanech Abeebeeti. Aadde Adaanech Abeebee, Kantiibaa magaalaa Finfinneeti. Aaddee Adaanech Abeebee dhalattuu Oromoodha. Aaddee Adaanech Abeebee nama guddoo nama kabaja guddoo qabdudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa kitaabaati. Kitaabni kunis kitaaba Afaan Oromooti. Kitaabni kun maqaan isaa kana dubbiin kan jedhu. Kitaabni kun barreessaa Yooseef Mulugeetaa Baabbaatiin barreeffameera.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kun suuraa namootaati, namoonni kunis saalaan dhiirotaafi shamarran yoo ta'an isaanis sadarkaa dargaggummaa irra kan jiranidha. Namoonni kunneen shubbisa, shubbisaa kan jiranidha. Namoonni kunniin uffata aadaa Oromootiin faayamanii jiru.

Suuraan asirraa mul'achaa jiru kunii suuraa namootaati. Namoonni kun baay'inaan lamadha. Namoonni kun saalaatiin dhiiraa fi dubaradha. Namoonni kun uffata aadaatiin faayyamanii jiru. Namoonni kun namoota gaa'ila uummatanidha jechuudha.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa namootaati. namoonni kunneen namoota diraamma hojjachuu danda'anidha. Namoonni kunneen namoota diraammaa "yaala kofoo gaasaa" jedhamu irratti kanneen hirmaatanii jiranidha. Namoonni kunniin diraammaa Afaan Oromoo kan hojjatanidha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kun uffatadha. uffatni kunis uffata aadaadha. Uffatni aadaa kunis uffata aadaa oromooti jechuudha. Uffatni aadaa oromoo kun baay'ee miidhagaa baay'ee kan namatti toludha jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namootati. Namoonni kunis namoota baay'eedha. Namoonni kun amantaan isaani amantaa Ortoodoksii yoo ta'an isaanis gubaa gubaa kan jiranidha. Namoonni kunneen harkaa irrattille ifa qabatani kan jiranidha.

suuran asirraa mul'achaa jiru kunii suuraa konkolaataadha. konkolaataan kun konkolaataa gurguddaadhaa. konkolaataan kun konkolaataa baayyeedhaa. konkolaataan kun toora galee adeemaa jiraa konkolaataan kun hojjattoota mootummaa deddeebisuun kan beekkamudha.

Suuraan asirratti mul'atu kunimmoo dunkaanadha. Dunkaanni kunis bakka itti meeshaaleen garaagaraa itti gurguramanidha. Kana jechuun kanneen akka dibataa fi kanneen kana fakkaatan bakka itti gurguramanidha jechuudha.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa namaati. Namni kun saalaan dhiiradha. Namni kun uffata aadaatiin faayame jira. Namni kun sirbaa kan jirudha. Namni kun booka dhuguuf harkatti qabatee kan jirudha.

Suuraan asirratti mul'achaa jiru kun, suuraa namaa, fardaa fi manaati. Fardi kun bifti isaa adiidha. Manni kun mana dalga ijaaramee jiruudha. Namni kunis nama uffata bareedaa uffatee taa'aa jiruudha

suuraan mul'atu kunii maqaan isaa kursii yookaan taa'umsa jedhamuun kan beekkamudhaa, suuraan kun meeshaalee manaatii , meeshaan kunii irra taa'uuf kan nama gargaarudhaa jechuudha.

Suuraan asirraa mul'achaa jiru kunii suuraa damma jedhamuun kan beekamudha. Dammi kun baay'ee mi'aawaa fi baay'ee faayidaa guddaa kan qabudha. Dammi kun qonnaan bulaa birattii kan oomishamudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun, suuraa namaafi looniidha. suuraa kanarra akkuma argamu loon sadii fi nama tokkodha. namni kunis saalaan dubartii yoo taatuu isheenis loon kana oofaa jirti.

Suuraan asirraa mul'atuu kunii, kan qullubbii, mosee, hundee diimaafii kan kana fakkaatan irrattii mummuramuudha. Kana jechuun gaafa ittoon tokko hojjatamuuf jedhu waan akka qullubbii ,moseefi kannen kana fakkaatan kan irratti kukkutaniidha.

Suuraan asirraa argamu kun suuraa looniiti. Loon kun bifti isaanii a'adii, diddiimoo fi magaala. Loon kun baay'ee gagabbatoodha. Loon kun baay'ee namatti tolu. Loon kun bishaan dhugaa kannneen jiranidha.

Suuraan asirraa mul'atu Kun, suuraa loogoo miidiyaa OBN ti. Miidiyaan OBN, miidiyaa Oromoon qabdu keessaa tokko dha. Miidiyaa Kun miidiyaa sagalee uummataa jedhamuun uummata biratti jaallatamaa jirudha.